Ɗo korwal on je joɗurgo nda ɗum ɗo be piloji joɗurgo d to goɗɗo jodi bari ra be majum to somi. Nda cappet ɗo ve’iti ha les majum, nda koromje ha ɓawo majum nda caboot, nda babal silugo paɗeji.

Do bo bongoru on je sare amma bongoru mam be fauni be tayis je be watata ha bongoru mabuls, dendo bedowati dum je ndiyam leddi leddi brown fauni bongoru majum daga do harles.

Dum don ladde on da koseji manga manga. Nda leɗɗeji halles maji ɓeɗo yaha bannin himbe ya lara no ladde va’iri himɓe ɗo yaha ladde manfere tena’’a bha wada hunde ɗo husa fida dabbaji wartida sare surako kuma nyama. Nda dundo hoseji waido ba’a gam ya lara kowoni les koseji man.

Ɓiɓɓe makaranta on ɗo fija basketbol nda ɗum ɗo oɗo bamti bol man ha’alowa nder babal raga majum kondo man nastata oɗo bo ɗo dari lara nda mauɗo maɓɓe ɗo dari ewa ko ɓe wontiri odo wati riga boko boko be salla ɓalejum nda ɗum ɗo ɓeɗo wati be hunde gengal nda ɓargal je ɓe va’ata to bol man ɗaggi ɓedo ati babal majum bejamɗe ndahimɓɓeji bo ɗo joɗi babal do jodi babal joɗirge nda ɗum ɗo ɓeɗo joɗi woɓɓe ɗo da dari.

Nyebbam wujugo ha yeeso nda ɗum ɗo jei vitaminsi bo himɓe ɗo andi ɗo ɓedda jamu ha ɓandu, to ɗo wuja ha yeeso goɗɗo voɗitan, ɗelki tan waltan kanju ɓe wujata ɗum nyabbam on jei wujugo ha yeeso.

Ɗo bo maggal himbe on ha julurɗe beɗo nana waaziji. be nana huɗuba raina jum'are. Beɗo mofti nɗa winɗoji ɗo mabbiti. beɗo joɗi ɗow salayaji mabbe. Beɗana wazu ha jolurɗe.

Ɗo bo supagetti on daɗi ɗo, ɗi ɗo rufi haleddi ɓe ɗo kashi kasi nda be leeda ɓeɗo haɓɓi to goɗɗo laari bannin pat ɓe hokkan on ɓe vallitira himɓe, jei ɓe sendinta himbe on ɓe defata supagetti majum nyama, maɓɓi haa ledda ɗo lattan ɗum shuga, marori, ɓe vallitira hokka himɓe ɓe wala seembe.

Nyiɓaalo "gidan sama" jey babal soorugo ban hunndeeji. Ndaa ndum ɗoo "alaama" soorugo leesooji koromje "woodurop, dayni". Kannjum on ɓe soorata ha babal maajum. Ndaa ɗoo babal may ɓe taarni bee "gilaasis" bee "gilas" jey himɓe ɗo nder ɗon ƴeewa mo nastata pat diga yaasi ha ɓe ƴeew ɗum. Ndaa ɗum ɗo penti do vo’itini ɓe ɗo waati bee innde babal maajum ha dow maajum ɗo vinndi.

Injiwa lotugo kare dadunmdo dodari bedo wata kare, kare no dudirfu do lota dum do hoitina lotugo be jungo to goddo mari dum ni hoitini diggugo kare diggan kare laba lallita goddo vurtina tan fidda liira.

Ɗo ɓo hunɗe woggurgoto to ɓe vinɗi ha ɗeftere on kilinaji. Nɗa ɗumɗo fere fere ɗon ɗammuɗi ɗon juɗɗi. Ɓo ɗo naftira ɗum to vinɗi, ha aji, to amajji sai awogga ɓe majum to vinɗi ɓe pensil kanju on nafu majum.

Buroch on jey lootugo filaks, ko kuma fiida ɓikkon keccon, ko goora, nda ɗum ɗo buroch man guda ɗiɗi, ɗo jey lootugo fiida peetel, ɗo bo jey lootugo mannga, ɓe ɗo waata ɗum a waata oomo a naftira be maajum ɗo mari bote ngam ɗo mari junngo, a watan haa nder kuma be no luggiri a waawan a waata nder filaks a lootira, ndaɗum ɗo ɓe penti daneejum be orenj kolo.

Fayande ɓeɗo naftira be fayande defa marori lawa nyamdu, waɗa ndiyam gulɗam, hako dolla ndiyam nda ɗum ɗo je sylve on, ɓeɗo va'ina dou katine, dou stof, dou gas, ha dou hunde naftirta be hitte ɗo pat ɓe wawan be vaina fande maɓɓe be defira ɗo yauna ɓendugo nyamdu.

Ɗoobo ɗum ɓiɗɗo debbo on, o ɗo vakki booro maako, o waati sarla maako seekiinga-seekiinga jey pawneji, himɓe jotta, o ɗo dari, o ɗo jogi be paɗe, o waati be paɗe maako haa kosɗe o ɗo ɓorni toggowol ɓaleewa jey wala junngo, jey yargo henndu, riiga man to goɗɗo waati yaray henndu, amma sarla ɗo kam ba al'ada amin haɗɗo kam haanday goɗɗo naftira be maaka, ammaa himɓeji ɗo naftira be man.

Olgi je jungo nda ɗum ɗo jawe on amma je peppetel pamar ɗi guda tati, debbo ɗo wati ha jungo mako, ɗon vo’itina paune roɓɓe to ɗo naftira be majum, den beɗo wata to ɓe fauni bannin ko be joɗugo sare, ko vurtugo ya ha lamar bo ɓe ɗo naftira ɗum.

apple tffaha laundo apple manga endi bo vojite dali saljimam boddo tarini dumber nyama apple do gam eddugo jamu habandu eita goddo nyami bawo nyamgunandu hedi be nedde nyama bo bedda jamu sosai

Tumaturji dirɓa ɗum jei ɓe lowata ha kolbaji. Den ɓelowi ha kolbaji ɓeɗo jeri. Ɓeɗo naftira tumatur man defira hako. Fere goɗɗo wawan rufa banni nyama. Ha nder dankali goɗɗo wawan rufa nyama. Ɓeɗo sora ɗum ha shagoji mauɗi mauɗi be supamaket ɓe luɓeji.

Ɗo bo dum nyam du on bi e te dum pisa d yamdubt-t0 wati tu matur gongomi do majum be tttse bb da ndiyam be jar tidam jus da choka li be labi da ko fiji do hippigo da2idio naftira ko fiji man yara jus man be majum da kwaliwa je tishu itta wogira jungo ko bandu dari motgo je chanjugo chanal tivi.

Ɗo bo jungo on. Ɗo zaani hunɗe paune jei rowɓe. Nda ɗum ɗo, fere-fere fere-fere. Kala pink ɗon popul ɗon, ndaa ɗum be gene ha les ha o dari majum. Hunde paune ɗo ɓe ɗo naftira ɗum, waata ɗum fere ha koli maɓɓe, fere ha gite maɓɓe, ha hunduko maɓɓe ngam ɓe wooɗa

Leddi boɗejum nda leddi majun do jilli be ka’e ka’e peppeton ka’i man fere danejum ɓe ɗo naftira be leddi majum ha waɗugo rufu go ha caka sare, himɓɓe yaɓa fere ɓe ɗo naftira ɗan yibi ra babal seɗɗa be majum.

Maadi saare amma saare man nyiɓalo ɗo nandi iri nyi ɓalu lamlamɓe nda ɗum ɓe nyiɓi ɗum be noppi noppi nda penti kala ɗiɗi, nda windoji man ɗo maɓɓi nda saare man be leddi ha caka sare majum, ci’e man guda ɗiɗi nda dammugal be windo pepe gadasudu.

Dukkuje ndadumɗo ɓeɗo senditi dum guda didi be ɓikkoi jimaji ɓaleji baleji hander ɓeɗo itta bikkoi man bako ɓe nyama, ndaɗum ɗou dukkuje man do voji ba ndiyam lemu ɓedo naftira dukkuje do ha nyamugo ngam huka goddo beldum ɓeɗo naftira dum bo ɗo beddina goddo njamu nyamugo man ɗum ɓiɓɓe leɗɗoe man dukkuje sare.

Je sigugo defte, defteji mauɗi mauɗi ba fayelji impotant dokuments ma je hinde mari bote sosai ba irin birth certificate. A'a cartificate je makaranta ma ko himɓe ɗo naftira siga ɓeɗo ata defte hadan ɗum ko ndiyam to memi sofnata nder deftere ɓeɗo Naftira ɗum ha babal kuɗeji.

Ɗoobo injiwa'on jee lootugo Kareem. Ɓeɗo naftira be majum be hiite huuwata ɓeen lootira kare be maajum.ɗo hooitina ha lootugo kare, to waati kareni watan ndiyam, wata omo ha nder majum jotta lootota karee ɓidɗa liira ɗum ɗo hooitina Kuugal.

Babal on nasturgo babal dammugal nasturgo babal to babal kugal to makaranta nda himɓɓeji ɗo dari hababal majum woɓɓe ɗo jogi fayel maɓɓe dari nda debbo woɓɓe roɓɓe ɗo dari nda ni oɗo ɗo dari be toggol mako oɗo vaki be boro ɗo wati riga be salla mako ndiyam goro debbo ɗobo ɗo haɓa nastugo oɗo hadi guɗel mako be riga oɗo wati kala pink.

Finari je roɓɓe naftirita wata ha gitte maɓɓe ɗum viyata gazal, nda ɗum be maɓode man maɓɓode man ɓe ɗo naftira settira gazal majum ɗo mari hunde settugo ha maɓɓode keshi ɓido debbo gitte mako ɗo voɗa nda ɗum ɗo ɓe ɗo jogi ɓe jungo, nda fulawa ha les majum bo.

Jorote ɗam on, ndaɗido iri iri, fere-fere, kalajiman nda ɗon je beddata sembe, ɗon jeko do yarata bannin tan, nda mirinda ɗon nda kokakola ɗon, nda suwebs ɗon ɓedoo yara dum bannin, habukijii beɗo senda, fere sare maudi maudi ɗo a tawanto do yai hobɓe meɗoo senda ɓeɗoo yara bannin, ɓe ɗoo wanna ɓikkoi yada makaranta. Ɓeɗoo sorraɗii ya shagoji mauɗi mauɗi, ɗoo sorra ha suupamaket, koo ha shagooji chakafattude himɓɓe ɗoo heɓa jus majuuum ɓeɗoo yaro bedda nanugo belɗum haɓandu.

Ɗo bo bit on ɓe ɗo naftira ɗum wada tasbirji, roɓe ɗo naftira ɗum waɗa hunde o’olji jewatuga ha dande yari moe do naftira dun wad jii daje kesi ɓero naftira bit man sosei waɗiira hundeji fere fere ɓeɗo naftira nyautigo karefi jettotan.

Gora nyabbam yiwugo roɓe ɗo yiwira be majum mai makon ɓe waɗa sabulu, to a waɗi ɗum seɗɗani atawan ɗo waɗa ngufo ɗo urna, ɗo wallina ɓanɗu bo nda ɗum ɗo ɓeɗo zani hoto debbo ha dou majum, nda ɗum ɗo ɓe waɗi ri be lemu be hunde ɗo geraɗe, ɓedo yiwira be majum hebe ɓanɗu goɗɗo walta, hisna ɗum pufeji ɗum.

Tutawal lesdi, dodum do andina himbe togo do lari doni tutawal on je lesdi, koje babal jangirde, ko asbiti, ko babal kugal, kala babal kugal pat ko jangirde a tawam bedo mari alama je hollata dun tutawal babal man on dadon don diyam bokoboko, bodejum, be ndiyam goro be kode bo ha chakaman.

Tutawal'on ɗo zani boɗejum danejum be Popul. Nda ɗum ɗo be Sitan. To godɗo lari ɗoni andi tutawal je lesdi kaza’on. Wawan je lesdi wawan je babal Kuugal, Makaranta pat ɓeɗon Waɗa be tutawal majun, to godɗo lari andan je Tutawal babal ɗum ɗo je babal kaza’on.

Ɗobo ɗum leso on hore leso do ɓaari nda ɗun do ɓe wanniga kolo pinc be daneijum seraji manbo nda ɗon ba darugal, darugal ngam ɗo holla nda leggal ɗoboh hunde ɓe watta korwal man goɗɗo wawan jo ɗa nder man fere bo ɓeɗo waɗa karedotti to'a ɓamti ɗo maɓɓi ta babal joɗnde on to'a jippi leso a siwta bifo a hafta a dilla.

Lekki, lekki ɓe hokkata ha asbiti je nyaundigu paɓɓoje, nawugo redu, ɓeɗo hokka ɗum on to goɗɗo yahi ɓe godi ɗum ha asbiti se ɓe vindina goɗɗo warta, ɗum warta ɗo moɗa ɗum, goggotel ha nyalomare, fere ɓe viya ma ɗiɗi ɗi ha nyalomare, fere bo ɓe viyama nde tati fajira, nange, kikkiɗe, to ɗum yari ɗum ɗo hoina batteje woni nder ɓanɗu goɗɗo, ɓeɗo sora ɗum ha asbiti.

Gasa debbo bedo mori bordi enanta 77, Odo Mori be timmitinai bicci majum do lutti bodo sumbiti noppi mako je be tati danidoe rowati yaruja pat majum tati jebbo be do mora fere fere be kala foto be paune be morma fere be rufu cadum bawo fere be.

Ɗo bo ɗum manjagara on be vabdu ɓeɗo naftira be maju m ha to ta'i geneji dasa be manjagara hauta ɗum babal gotel ɓeɗo yada gesa ɓeɗo naftira bo ha chi'eji ngam vo’iti na sare laɓa.

Kwali lekki, lekki je ɓe hokkata ɓikkon yara, hala nyauji mabɓe je gilɗi hon, gilɗi hon ha redu, ɓeɗo toɓɓina ɓikkon ha hunduko maɓɓe, ɗum lekki man ndiyam - ndiyam on, to be tobɓi do hisna bingel batteji, aa kurgaji, mudeji do ɓe hisna ɓikkon.

Ɓiɗɗo gorko oɗo fauni, oɗo waati toggowol mako jey atampa rooɓe, oɗo jogi hunde watata ha noppi bedda sautu a nana sautu ha dow majum. Oɗo waati paɗe mako borna, nda koromje ɗo jejjeri o waɗi ɗum ko vooɗa bodeji, lari bannin pat babal lamar on, ko babal ɓe watta mitin hinɓe mauɓe mauɓe.

Yeri on be sarka nda ɗum ɗo yeri man nda ɗum ɗo kotoi ɗo mari makulli majum je to'a wati amaɓɓata dou godum sarka on debbo dou wata, ɓingel petel wawan wata, ɓiɗɗo debbo ko debbo mauɗo wawan wata, debbo ɗo jogi ɗum ha nepel jungo mako.

Nyabbam loturgo gasa, lotira gasa ngam gaasa laaba voda ɓo to a tobbi sedda ɗo wadan ngufo sosai to a loti gasa ma hisan yawugo wadugo Dan drof, ɗo bakke bakke ɗo pat waɗata gasa bo lattan ɗo ura ko ndei. enɗo naftira don roɓe be worɓe pat ɗo naftira ha lotugo gasa maɓɓe.

Ɗobo jungo ɓiɗɗo debbo on nda ɗum oɗo wati hunde ɗo halagaje guda ɗiɗi ha jungo mako. Oɗo wati be hunde jungo jawe oɗo ɓorni toggol mako suddi be gele mako. Ɓeɗo naftira be jawe be halagaje ngam vo’itinaɓe jungo ɓedda paune.

Mbaggu on be goge. Ɓen naftira ha mbaggu ɗo wakkati lamar, bako ɓangal, ko julde. Ɓen naftira ɗum fiya. Himɓe wara a tawa ɗo mofti woma. Gimel womarleji nane. Ɓe siga ɗum bo ha saare tarihi a tawan ɗum ko kuma himɓe waɗoɓe fiwoɓe bauɗi ma a tawan ber wondi be maajum ɓe sendir taa.

Aji jangungo, nda hunde vindirgo ɗo dari je jamanu je mari kosɗe, ɓeɗo vindi ha dou majum be bindirgol ɓalejum, nda hunde darugo a dara a vola ha ton mallumjo darata vola dou maga, nda koromje ɓikkoi joɗata, class on je jangungo, ajiwa jangungo, nda fanka nda slin, ɓe ɗo fauni bongoru majum be zane danejum, be ɓokko ɓokko, clasman on je himɓe ɗuɗai ha nder mai to jangirde jangan goɗɗo nanan ɓeldum jangugo.

Buhuji nyamdu un be sili be sili be siliɗum ndadum. Be wadi dum bacura cura bannin be tarihi. Bedo siga nyamduji bannin gam nafturgo yeso. Too nyamdu sadi bannin ko dum nayi bedo vurtina sendina hinbe. Ndaa dum bikkoi ɗiɗi bedo rooɗi nɗaro ha dau horemabbe. Ooɗo bo oɗo va'i ɗau tayanako ɗilla. Ɗa himbe jibo ha yesoman tooɗo beɗo huwa. Nɗa buhuji fere be wadi dum baccura fere bo ɗammuɗum ɗammuɗum

Cincinwa e vietenga pof pof nda ɗunɗo bedo sa’i ɗum ɗo vodi ɗo morli bedo waɗi ɗum morle more, tarde tarde lahando ɓe waddi shuga ɓe rufi do majum bawo ɓe sa’i bedo nyama ɗum bammin be jarte ɗam je marɗum da kam shuga, ɓe ɗo yara dum be ti ko gare fu goɗɗe wawan yarira ɓeɗo waɗira ɗum ɓe fulawaa

Mobgal himɓɓe nda ɗum ɗo himɓe man woɓbe ɗo vawi boroji maɓɓe, woɓɓe ɗo vawi ɓikkon, nɗa ɗum ɗo ɓeyahi babal ɓe lara hunge je ko ɓe medai larugo, kanjum on ɓe moftata bannin se on yaha ɓe jangina mon dou babal hunde ɗo nda ɗum kazal be kaza nda no ɗum huwitirta ɓe ɗo yona babal majum ha babal tarihi ko filtrit, makaranta moftai ɓikkon hauta yara babal yaha lara ko ɓe anda andina ɓe hunde man, nda ɗum ɗo no ɗum huwitirta nda bote babal man nda ti.

Fanka ɓokir ɗum, ɗum ɗo ɓokka waɗa hendu, ha sare ɓeɗo wata ɗum ha sare, ha julurde, ha babal kugal, nda babal kunnugo majum guda nai, anyifa, a ɓedda, a ɓedda sembe majum to a yiɗi bo usta, nda ɗum ɗo be ɓoggol hitte naftita ɗum je kompany binatun, ɓeɗo wallini ɗum ha leddi nda ɗum ɓe fisti dou majun gotel ɗo mari je hunde ɓokir gel man guda juy, ɓedo naftira ngam hisna goɗɗo nanugo gulɗum.

Ɗobo hunde paune on je ɓe faunirta cuɗi nddun do nda hite ɗo haski hotoi nda bongoru man ɓe waɗi je jamanu siling on je du nda hundeji hite ɗo furti pele fauna sare ɗo fuɗa be majum wada jangolji sosai.

Koromje ndaa ɗum ɗo guda tati ɗo jeeri ,mannga be pamari .Mannga ɗo himɓe tati ɗo jooɗa dow maaga. Petepetel bo, joonde goɗɗo gooto, ndaa hunde wafrilgal ɗo ɓaari ,ɗum goɗɗo to jooɗi ɓaara. Ɓe ɗo sila haa saare, ɓe ɗo silira ɗum haa ofis haa babal nyamugo nyamdu ɓe ɗo waata ɗum.

Ɗum pankeke je wujugo haa yeeso. Rooɓe on ɗo naftira ɗum wuja haa yeeso. Yeeso maɓɓe acca waɗugo nƴebbam-nƴebbam ɗo. Ko ɓe nasti haa nange, yeeso mai a tawai ɗo voɗi, ɗo walti.

Jawe roɓɓe ɗo wata jawe ha jungo maɓɓe, ɗo faunira jungo maɓɓe, fere bo ɓe ɗo wada dum je ɗon je lekki fu. Ɓe ɗo wanna ɓikkon peppetel je lekki, nda ɓiɗɗo debbo o ɗo wati ɗum, oɗo suddi gale mako, wati be toggol mako, jogi boro.

Nyebbam giraysalin jey ɓe hawtata be nyabbam, hisnam ɓanndu goɗɗo sekugo wakkati jaangol. Ɓe ɗo toɓɓa ɗum nder nyebbam, a jilla be nyabbam wujugo, hisnam ɓanndu goɗɗo be waɗugo peteneeji wakkati jaangol. Ɓe ɗo soora ɗi haa cagooji, haa luuɓe a tawan ɗum boɗɗum. Ɓe ɗo wuja wo'itina ɓanndu wakkati jaangol.

Toggol ɓiɗɗo debbo, ɓe ɗo ɓorni mo, ndaa o ɗo waati jaweji maako guda ɗoɗi, kala junngo fu be jawe, toggol maako daneejum be pawne bo, boɗeejum haa dow maajum. O ɗo waali haa dow leeso, o ɗo vooɗi, toggol man to ɓe waatin ɓiɗɗo debbo, ɗo pawna, ɗo vooɗa nan ɓinngel bo. Ndaa ɗo riigawol man juɗɗum haa leddi, ɗo mema kosɗe maako.

Ɗo bo ɗum halagare on. Ɓeɗo wata ha jungo fauna jungo voɗa. Ɗo bo nda yeri be sarka, be hunde dande ha sera majun, ɗo joɗi ɓeɗo wati ɗum ha jungo.

Deftere nda ɗum ɗo deftere man ɓeɗo zani puccu ɗo fauni ɗum bei gasa manga, deftere on nda be bayro ha sera majum je vindirta ɓeɗo sora ɗum ɓikkoi roɓɓe ɗo naftira be man ɗan waɗa bindiji maɓɓe je marɗum bote sosai, a dan binda ha nder majuma ko ha klas ɓe jangiraan awawan abinda hunde je mari bote bote nda ha nder majum nda be bayro man ha sera.

Mallumjo ɗo jangina ha aji, da moɗo dari ha yeeso ɓikkoi ha babaal dargo jei ɓe waɗi jei mallumjo darata jangina nda bulackbod bo waitbod ɗo ɓawo maako ndan ɓe ɗo vindi hebbini nda ndiyam ɗo jooɗi dou tebul nda mauɓeji worɓe ɗiɗi jooɗi heɗita mallumjo ko vi'ata ɓe ɗo naftira be bannin kilas ngam ɓe jangina Ko ɓe waɗa moftorde.

Gaasa on, jee ɓe lootataa, hippa ha dow hoore. Banni ɓe sorrata, bee efta tan ɓe tan hippana goɗɗo ha dow hoore. Na sai jooɗi vonni wakkati, ɓe mooriɗum ba, ndaa ɗum ɗo ɓe moori jee vaala-vaala ɓe waati ni ɗum oldiiji ha yeeso mai, jee yeeso bo ɓe waɗi ha daidai tiinde ɗo. Dammuɗi dammuɗi, heɓaa ta maɓɓa gite goɗɗo, hisna ɗum laarugo. Jee ɓaawo bo daa ɗum ɗo juuti, den bo hisan jooɗugo moora, to wari ni tan, o hosa o hippa.

Ɗoo ɗum nyiɓaalo ''gidansama'' babal kuugal. Ndaa gidansama hawa go'o, hawa ɗiɗi. Ndaa eesiiji haa bonngooru man, ndaa leɗɗe fulaawa ɗo aati, nden ɓe ɗo wo''itin babal man. Ndaa winndooji maɓɓe ɗo maɓɓiti.

Mobgal siyasa on, nda Alaji Atiku Abubaka be himɓeji aatata mo ha ɓaawo ɗo tokki mo. Oɗo waati jompa be gaare ndiyam leddi, ɓe ɗo dilla nda woɓɓe waati kare suuɗi, mo jungo nano waati be paɗe maako be hufnere.

Palu lekki ji, lekki gargajiya je islamu je ɓe sorata. Himɓe gargajiya on watta lekki majum. To himɓe yahi nyau kala kotoi ɓeɗo mari lekki majum ɓeɗo sora ha babal sorugo lekki maɓɓe. Kanjum na asibiti ɓe vindinta goɗɗo ba. Ha maɓɓe on to a yahi a yecca ɓe ko damata ma sei ɓe vindinama lekki. Nda ɗum fere-fere ɗon je gilɗi redu, ɗon je paɓɓoje, ɗon je ndamba.

Ɗumbiɓɓe leggal on ɓeɗo dyona ɗum saba saba hedi kamaru Hunde man ɗow lammi lammini, ɓiɗo waɗira juice be majun ɗera ɗo fuɗa ha babal pewɗum babal mari pyeuɗum ɓeɗo nyama ɗum ɗou mari vitamin c aɓandu majum.

Nɗa ɗum ɗo nyiɓaalu man ɓe ɗo penti penti kala kala ha guda tati fere-fere, ɗon danejum ɗon ɓalejum ɗon ndiyam bomvitta brawun kolo, nda ɗum ɗo be windoji ma ɗiɗo maɓɓiti, ha ɓe ɗo timminai kuuɗe mamma nda kare kuuɗe nda jarka ɗo dari ha dammugal nastirgo nda ɗum ɓe ɗo waɗi be tais nyiɓalu jamanu.

Toggol riga debbo be mojare majum nda ɗum riga juɗɗum on be hunde mojugo man nda ɗum ɗo balbe maako nda paɗeji bo shago on je sorugo togge kare roɓe be je be paɗeji je watugo maɓɓe nda paɗeji ɗon jeba silipas ɗon bo je ɓorne ɗon je darde juɗɗum ɓeɗo wati ɗum ha ndar bebiwa roba riga majum ɓeɗo fodira himɓe nda darde majum nda ɗum maunugo va'i .

Ɗo bo ɗum paalo on ɓe ɗo ɓili fanga ha dou silim maju m nda hiiteji ɓe fauniri dou silim mai ɗo waɗi jaingol nda firij o dari nda goɗɗo ɗo dari ha babal nyamugo nyamdu.

Boga nyamdu zamanu da dum be do wati salat ha caka majum be kokumba be tingere je dau mai bo flawa on be watta be kwaba be naftira da be rufi ridi dau majum be tufi dum be kudol bedo wati ha dotire himbe do nyama dum gam man go beldum bedda jamu gam gene woni der majum dam.

Don tutawol lesdi be do holla do bannin to alari o holla ma do da tuta lesdi kaza’on, je lesdi un je hollata himbe wuro majum kambe bo bannin tutawal majum ko babal kugal ko makaranta kapat do mari tutawol mabbe je hollata sheda da kambe bo irin yanayi tutawol mabbe.

Haako tinngeere ndaa ɗum ɗo haako on ɓe ɗo naftira taita waata haa nyamdu, belɗum ɓe ɗo naftira ɗo urna nyamdu to a defi ɓe nyama, ɗo beddina nyamdu fileevo ɗo ɓeddina ma belɗum a nyamira bee maajum ɓe ɗo defira ɗum haa jolof aa'a to a waɗi haako tattasi bodeejum awaawan a tayta, a waata haa nder maajum bee leɗɗi bee alayyaho bee follere bo ɓe hawta ɓe lawta, bo belɗum haa defugo nyamdu ɗo ɓedda njamu haa ɓanndu.

Ɗoo boo, ɗum in hela on, ɓe ɗoo naftira be majum marɓe asma. Nyauje sukkata pofɗe ɗoo kamɓe on naftita to pofɗe maɓee ɗoo sukki ɓe mabbita ɗum se ɓe pampa ɓe pampa ha der hunduko maɓɓe pofɗe maɓɓe warta dede ha asibiti ɓe e hokkata ko boo ɓe e vindina ma'a ya soda ɗum ha kemis.

Ɗum dammugal sare on, nda get ɓalewa nda dammugal ɗo maɓɓi be kwaaɗo. Ɓe wawan ɓe naftira dammugal peetel goɗɗo nastira, get go bo ɓe ɗo naftira feere ɓe maɓɓiita to mota nastan ko kareeji mauɗi mauɗi salata ha dammugal ɓe naftira be get goɗɗum.

Marorigumi ɓe ɗo defa ɗum ɗo marori de faka ɓe ɗo defa ɗum waɗa nyiri be hako naftiira be hako eɗo defa ɗum waɗa jolaf eɗo nama fere e waɗa kurori majum amma gumi ɓe ɗuɗai nafturgo sosai amma ɗum marori gumi ɓe ewnata ɗum ko forin rayis.

Ɗo bo ɗum leggal on marɗum flawa beɗo faunira. Ɓeɗo waɗa flawa man ha chi’eji ɗo vo’ina sare ɗo ɓeɗo wata ɗum ha ofisji ha shagoji. flawaji man ɗo ura ɗo wata goddo nishadi.

Doobo ɗum riga on, ɓe do waatin nɓingel koolo zargina roube do fauni be baleejum be boggi ɓe fauni vo’itin rigamam, boggi daneejum do jeeri je ɓiɗdo debbo be nyotii ha teela ea nyotobe kaare nyotii fauni ɗum.

Korowal joɗugo, babal joɲde je himɓe ɗiɗi. Nda be piloji waflurgo haa ɓawo korowal man, to goɗɗo jooɗi se ɓaara. Nda koromje feere bo haa ɓawo maɲgal ɓe ɗo aati ɗum be leeda ngam ta waɗa sollaje ko dotti meema ɗum. Ɓe ɗo naftira koromje ɗo ɓe jooɗa, ɓe ɗo naftira bo haa biki, haa chi’eji. Ɓe ɗo waata haa saare, faunira saare. Haa ofis fuu ɓe ɗo naftira be maajum.